Ekishushani eki nikyoreka obukooko oburikushushana nkenwa buriyo nibugyezaho kwombeka enju yabwe nangwa nabwo nibubaasa kuba nkejoki kwonka nibureebeka kuba buri nkenwa buriyo nibugyezaho kwombeka enju yabwe .

Omu Kishushani eki nindeba ekishushani ky'ente Kandi eri enyima y'ekyombeko Kandi ekyombeko ekyo kyombekirwemu embaho zisigiire erangi Kandi n'amabati makuru gakuzire Kandi nindeeba aha rubaju hariho oruguuto n'ebindi bizimbe.

Aaah Kandi kunaaza kwetegyereza ekishushani eki, nareeba eri egari y'omwika negyezaho kutambura kuruga ah'izooba riri kurengyera erikwija kunuya izooba ahi riri kufumukira.